Ndabona amazu akikujwe n'ibiti vyiza imbere y'ayo mazu hakaba hari utwatsi dusa neza cane.

Baratwereka ubwiherero abantu bagenda kwihereramwo batwerekako harimwo ubwiherero bw'abakobwa cangwa ubwiherero bw'abahungu.

Abigeme bariko barakina umukino w'umupira w'Amaboko, hakaba hari n'abandi bariko barabarorera, aho bariko barakinira hari hakikujwe n'Ibiti n'Amazu.

Baratwereka, ahantu, abantu bakorana iyo bagiye gukina, umupira, w'amaboko ico kibuga kikujwe n'ibiti n'amazu.

Baratwereka ishuri harimwo intebe z'abanyeshuri bicara ko hakaba harimwo n'ibikoresho nibitabu n'ibishusho biri ku mpome.

Baratwereka igikinisho abantu bakunda gukinisha, cane cane nk'abana bakiri bato bashobora kugikinisha.

Baratwereka abantu bari ahantu bakinira umupira w'amaboko, hakaba hari abakobwa bariko barakina umupira w'amaboko.

Ndabona ari ububiko babikamwo ibikoresho vy'amatara, hakaba hari n'intsinga z'amatara.

Baratwereka ikinyabumenyi c'ishuri harimwo, Amameza manininya habikwamwo ibikoresho, Abanyeshuri bigirako Ubumenyi.

Ni ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko hakaba harimwo abasore bariko barakina uwo mukino w'amaboko. Hakaba hariko hararorerwa n'abantu babakikuje, inyuma y'abo bantu hari amazu.

Ndabona inyubako irimwo ubutabo bw'ubwoko butandukanye, aho abantu binjira kugirango bashobore kuronka ubwo butabo, babusome.

Ni ahantu habikwamwo ibitabo hakunda guhurira abantu canke abanyeshure bagiye gusoma ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

baratwereka abantu bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko barakina kandi hakaba hakikujwe n'ibiti n'inyubako zitandukanye amazu y'abantu.

Ndabona abashingantahe batatu bari imbere y'inyubako, umwe bikaba bisa nk'uko yari umuganga kuko yari yambaye umwambaro w'abaganga.

Ndabona ari ububiko babikamwo imiti y'abantu bakoresha iyo bagwaye cangwa iyo bahuye n'ikibazo mu mubiri.

Baratwereka umusore w'umuganga yariko arapima ibipimo vy'indwara umuntu yoba afise mu mubiri wiwe, hakoreshejwe icuma co gupimisha.

Baratwereka ubwiherero abantu bagenda kwihereranwo hageze umwanya iyo bumva bashaka kwiherera. Niyo mpamvu bagenda muri ubwo bwiherero.

baratwereka ikibaho kiri mw’ ishuri bacanditseko iminsi, amatariki, amezi n'imyaka.

Ndabona ikigo c'ishuri kirimwo ibiti bitanga umuyaga mwiza hakaba hari n'abana bariko barakina baryohewe.

ndabona yari, inyubako y'amashure y'abana bato hanze hakaba hari amashakoshi y'abana hakaba hari n'ibiti bitanga umuyaga mwiza

Ndabona ari ikigo c'amashure, imbere y'ico kigo hari hahagaze umwigeme n'abasore bakiri bato kandi hari n'amashugwe n'ibiti bisa neza cane gose.

Ndabona ikigo c'ishuri, imbere y'ikigo c'ishuri hari igiti bashizeko ikengeri kugira ngo barivuze iyo abana bagiye gukina.

Ndabona ari inyubako y'ishure irimwo intebe z'abanyeshure bicarako, hakaba hari n'igishusho cari ku ruhome.

Baratwereka amadirisha, bubatse imbere yaho, hakaba hari umuntu.

Ni kigo c'ishure abanyeshure bariko barasohoka batashe mu ngo zabo, hakaba hari n'umusore yariko ariruka imbere y'ico kigo hari hakikujwe n'amazu y'abantu.

Baratwereka inyubako yubatswe nk'ingoro y'Imana imbere y'iyo nyubako ,hari abantu bamwe bariko barakina, abandi ko baratambuka, abandi bahagaze imbere y'iyo nyubako, kandi hakaba hari n'ibiti.

Baratwereka ubukaratasi buriko ibiharuro n'ubukarato buto buto buriko ibiharuro, bukaba buri ahantu ku meza.

Ndabona hari abigeme, n'abasore bakiri bato, harimwo n'umushingantahe; bari bakoranye, bari bakikujwe n'amamodoka, n'ibiti, n'amazu atandukanye abamwo abantu.

Ndabona abanyeshure bari mw'ishuri bariko bariga imbere yabo hari umwigisha yariko arabigisha.

Baratwereka inyubako yubatswe ari ndende imbere y'aho hari itanga ivamwo amazi.

Ndabona abigeme n'abasore, bariko bariga; bamwe bari bamanitse ukuboko hejuru, hakaba harimwo n'ibishushanyo, bitandukanye n'ivyo bariko bariga.

Ndabona ari ahantu hari ibitabo vy'ubwoko butandukanye, aho abanyeshure cangwa abantu baba batandukanye, bagenda gusomera ibitabo.

Baratwereka urwinjiriro, aho abanyeshure cangwa abigisha binjiriramwo, rukaba ruriko umuryango usizwe n'irangi ry'umuhondo.

Ndabona abanyeshuri bariko bariga ivyerekeye uguhuza intsinga z'amatara, hakaba hari n'umwigisha yariko arabafasha kugira ngo bashobore kumenya uko bahuza izo ntsinga.

Ndabona ari ikigo c'amashuri harimwo abana bariko barakina, hakaba harimwo n'utuzu twa sugumwe, kumpande hakaba hari n'amazu y'abantu.

Ndabona hari inyubako zitandukanye, zubatswe neza, hakaba hari n'amashurwe, n'ibiti, bisa neza cane rwose.

Baratwereka abigeme n'abasore bakoranye ,bariko barigishwa, imbere yabo, hari umwigeme yariko arabigisha.

Ndabona hari inyubako imbere y'iyo nyubako hari amamodoka hamwe n'amashurwe meza hakaba hagaze umusore ari kuri terefone.

Ndabona ari ishamba irimwo ibiti impande yaho hakaba hari inzu nziza cane rwose.

baratwereka umusore yariko arubaka, ariko arakoresha amatafari n'umusenyi inyuma y'iwe hari abantu kandi akikujwe n'amazu.

Ndabona umwigeme umwe n'abasore babiri bari mu mwimenyerezo w'ubuganga, imbere y'abo bari bafise ubutabo, impande y'abo hari umupfasoni.

Ndabona umushinganahe yari mu nyubako ugomba kumera nk'ishuri, yariko aragenda impande y'iwe har'ibiti n'amashurwe meza.

Ndabona ari inyubako babikamwo ibikoresho vy'amatara, akaba harimwo n'ibishusho biriko amajambo yerekana ivyerekeye amatara.

Ndabona hari abantu bari bakoraniye hamwe mu nyubako bariko bariga umwuga wo gushona, bakaba bariko bashona ibitenge.

Ndabona abigeme n'abasore bari hamwe, bari mu nyubako, imbere y'abo, hari umwigisha yariko arabaha ubumenyi, ariko arabigisha; hakaba hari umwigeme umwe yahagurutse, kugira ngo ashobore kwishura ku kibazo boba bamubagije.